Paɣaba n ʒɛ daani shab koharila naanzuwa naanzuu maa shɛli kala nyɛla zaɣ giriin ka paɣaba maa shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab gba mii yɛ zaɣ piɛla

Niriba n zaya ŋɔ bɛ zaŋla kuriti taɣi bɛ tooni ka linjin yino be kuriti maa baayaɣi ka pirinsi bibaata gba za nimaani tihi biɛni ka kurugu din nyɛ zaɣa yaɣa yaɣa la biɛni ka nan yi che yili ka di zaya na.

niraba n ʒɛya ŋɔ shab ʒɛla zuɣusaa ka shab ʒi kuɣusi zuɣu paɣaba ayi n ʒi kuɣusi ŋɔ zuɣu ŋɔ bi zaaha niŋla nangbani pobirisi ka paɣa yino gbubi bia ka yɛ liiga ka di boogi zaɣ sabila

Niriba m boŋɔ ka paɣa so ʒia ka mondi saɣim ka so ʒi o nyaanga ka zaŋ o nu'yini tabi o shee ka bihi ayi ʒi o nu'zaa zuɣu ka yino yeegi o liiga ka zaŋ o nuu su o paketi ni ka niɛma deli dundoŋ maa ni.

Niriba n chena ka gbibi dapaɣa ka sabbu be dapaɣa maa zuɣu ka sheba zaŋ zipil'ʒehi n pili bɛ zuɣu ni ka yino zaŋ kapu pili o zuɣu ni ka di nyɛ zaɣa sabinli ka niriba ayi kpa ninkpara ka yili yirina ka politanki mini tihi yirina yili maa ni.

Kom n doya ka niraba zaŋ ŋarima n bɛ kom maa ni ŋarima maa nyɛla dibayi shab biɛla kom maa yaɣashɛli polo ka ban bala maa gba mii bɛ yaɣa shɛli polo

Duu puuni n ku bɔŋɔ ka faan nim bɛ di puuni ka laati nim gba bɛ di puuni baanjira gba bɛ di puuni ka teebuli ʒɛya ka fulaawa tam teebuli maa zuɣu